Haysi qonc'isizaysi duma duma asati hametishe de'za hanotay dizaysane etika lo'za keta gidon hamutishe dizaysanne etape ha bagara qaseka duma duma bonc'oti dizaysa beses.

Hays qase qonchchizo duma duma Cima Asati Banta kushen toraza oykiza Uzunxeza Lagizo mishatas oykidine Banta huphen kopiya Wothizaysa Duma Duma hasayata Hasayidi Dizaysa Qoncisses

Haysi qase qonc'isizaysi nam'u asati utizi ha xelishe dizaysan eta qoreni qaseka dunguzaza dhadhizi wodhizaysanne etape guye bagara kawo eqotape issinozi dizaysa qonc'ises.

Hayssi qoncisishes dizay dumma dumma macashatti bantta mayzayssanne baggati qasekka bullukkoza mayizaysanne nam'u woykko hedzdzu asati guppeza woykko tooraza oyqizaysan eettappe guye baggara uuththatti dizayssa besses

Haysi qoncisizaysi duma duma asati banta bittaza qoncisiza mayo woykon dunguza mayoza qodheza wothidi mayozakka mayizaysanne eqidi dizaysa kushezan tora oykidayisa

Hayissi qasika besidayisi duma duma kuwase kasanchati woyiko isporte otizayiti kuwase ka,I makidi bantha quma mishe dizayisanne woyiko qumaza ekishe dizayisa beses

Haysi qoncisizaysi dumma dumma dursa durizaysa asati durishe dizaysanne eti hankoyti qasekka ya bagara yetha woyko muzuqa yexishe dizaysa haysi misilezi kehipe qoncisides

Hayssi qase qoncisiza essi dumma dumma wora dootuppe issaya gidize essa iza suntayka qasse warakana gidites ettize essanne dumma dumma boykko wogga shuchcha bollan eqqi zi dize essa qoncises

Hayssi qoncisizessi daro asati hamutishe dize'essanne eti qasseka daro bagga booththa ma7o mayzi dizeessanne etappe iya baggara daro mitati dize essa qoncisees

Hayssi qasseka beettizayssi dumma dumma kaasanchati bantha qumaza saynezan ekkisessanne qumaza maanayoo efide diya hanota ha misilezi keehippe qoncissi dees.

hayssi qaseka qoncisizeesi keehi dalga gediza keettati kasettizeessanne appe sinta baggara dumma dumma matati dizeessanne appe goye baggara qasseka keehi dalgiza sooti dizeessa qoncise

Hayisi qoncisizayisi kehippe woyikko daliga gidiza sohon daro asati banita boshiya da iteranne nire oyikidi saani qase haaththa hayilanidera woththizayisa qoncisides

Hayiss besizayiss kehi woyi dalgga gidizza sohonni dumma dumma asati uttidayissanne ettikka uttidi siyishshe dizayissa hayiss misilezzi kehippe qonccisidess.

Hayissi qaseka nam'u addetanne issi macciyo giddizi bantta sintan dabtarenne biire silkkeza wottizayisanne issi bittaney qaseka eta giddoni kushsheza sate attizanne ayiffeza manxxire attidi qoppa attishe diza hanota qonccises.

hayssi qoncisizassi dumma dumma asati banta biitta dunguzaza woykko banta biittaza qoncisiza ma7ozamma izaessanne itikka eqish eqqish haasayishe diza essa hayssi qoncisi dees

Haysti qoncisize issi issi bitanezi dumma dumma dunguzati woykko deretetta qonciseya maloti bayzetti o sohoni uttidi haasayishe woykko waayetishe woykko baasmikire mizi dize ssa simserezi qoncises

Hayssi qasseka dumma dumma eqota asati yizinne asazi odidi deya notaza ha hesgishe woykko qopfaza zaarishe deeza notazi qoncisidees hikka qoodan keehi xora gidiza issa qoncises.

ayssi qasseka qoncisize si heedzdzu adde asati uttizi banta sintani dabtarenne piire oyqidi haasayishe deeza hanotanne woykko asa si lo7iya hanotaza qoncis dideyanota qoncisees

Hayssi qoncisiza issi dumma dumma biitta sohoni woykko laalibala geetettiza sohoni ortodokse immano kaalliya geeti baynta sirata woykko banta yo7o koshshiya hanotata kuntishe deiza hanotazi qoncises.

ayssi beettishe diza issi dumma dumma maca asati uttizi baynta qofaza woykko banta yoo7eti lo7o gidi oyqida ba odishe woykko yootishe dize essa qoncisides

Haysi qaseka kehi lo'izane kehi dalga gidiza Sohoni duma duma mata kethati kexetizi dizaysane etika hara asatika yiri be'anasi lo'zi kexetizaysa gidishin beses.

ha beyttishe dize issi oyddu naati eqqize ssanne miicishe dize issa qoncisees itappe goye baggara qase wogga woykko dalga gidiza haattas dize essanne dumma dumma shucheti dize essa qoncisi dees

Hayssi bhetishe dizay issi issi mishiren ba hube shaashe qachara jabanaza furize tookaza tukkizati gashe dizayessanne izi sintan qasse dumma dumma harabati diza issa qoncisees.

Hayssi qaseka qonccisizaysi dumma dumma kare biita asati dizaysanne eetika maarar eqqidi de'iza hanotazi qonccisizayssanne nam'u asati eetappe sintara uttidi daptare bolla xaafishe diza medhoza qonccisees.

hayssi qasse qoncisisa ethi nu telebizine bolla beyiza yssanne dumma dumma nu teleizine bolla beyiza essati diza essa ha misalezi gayippe pilgidi qoncisi dees

Hayissi qoncisiza issi ha'i wode nafta woyikko lamba al'ote tani itiophiyara eti gaggattida meto woykko kare biittara woykko itiophiyara gattida metoza qoncisiza misilekko

ha beettizayis dumma dumma zayiteti woykko hayilanide giddon higetti uttida zayiteti dizassanne dumma dumma asati dizayissa hayssi misilez qoncisees issi bitane qasse zayeteza ba silikan qaraxi ekkizayissanne qoncises

Hayssi qassseka qonccisizayssi maca asati bantta huuphen shashera qachidinne adde asati qasseka ambbasadare mayidi uttidi siyidi de'iyo hanotati ha misilezan qonccisidees.

hayssi qoncisizayssi keehi woykko dalga gidiza sohonii dumma dumma asati banta oyrizara bollan uttizi panta haasayaza haasayishenne ha uttiza assay qase ta haasayaza siyishe dizayssa qoncises

Hayssi qoncisiza issi dumma dumma kawo baggara deiza hanotaza gidiza issanne ikka keehi dalga gidiza sohoni kawoti kawo asati diza hanotaza qoncisiza

Hayssi beettiza issi dumma dumma sohoni dumma dumma asati uttiza issanne izi sohoykka keehi dalga gidiza sohoni uttizi etikka timirtiza ekkishe diza issanne qoncisa

Ha beettizayssi dumma dumma kaametu giddoni lambbati woykko nafta gi xeesettiyageti duuqettishe dizayssanne eetikka qassekka makina giddoni duuqisishe dizayssa hayssi misilezi qonccisees.

Haysi beetizaysi duma duma asati woyko banta oosoy mayo mayidaysane nam'u macasa gididi daro adde asa gididi eqidi banta maarara eqidaysa qoncises.

Hayis betizays duma duma shupota woyiko kehi kethata kethanas madesza shupota gidishin etika kehi qodan coora gididaysa haysan silezi qoncises

Haysi qasseka bessizayssi keehi lo'izi keexetida keetta matani maaburatteza aattiza shuboti woykko mitati eqqi utidaysanne eta bollara dumma dumma shuboti bizayssa qoncisees.

Hayssi qoncisiza hessi dumma dumma kaameti hidiza hessanne etappe iya baggara qasseka nam'u asati eqqisa hessa kaameti qasseka laagetishe disa hessa hayssi misalezi qoncisidees.

hayssi qasseka dumma dumma mabirates woykko dumma dumma elektrike geetettiya giitusi imiza woykko waanna aawa gidizayssanne sundeykka qase transferme woykko ara suntas gidizayssa qoncisees

Ayssi qoncisiza issi keehi woykko dalga gidiza oge diza essanne asi uba giden hamutishe biza oge gidiza essa appe ya baggara keehi goshshas bahoy diza essanne qoncisis.

Hayssi qasseka ha7i nu wode teknoloje maadotan yiida mashineza gidiza essanne ikka dumma dumma mashineza gidiza issi iza bolla qasseka issi bitanezi eqqidi giigissishe diza essa saa qasseka gaayye baggara issi bitanezi eqqishe diza essa qoncisees.

ayssi qasseka qoncisizessi issi bitanezi lo7iza ma7o maay7izi ba sintan dabtare woykko woraqate wottizinne ba kusheza biire oyqish haasayishe dize hessa qoncisides

Ayssi qasseka dumma dumma mashinata woykko mabiraatezan oosettiza mashinata gidiza issanne izikka dumma dumma ha'y wode hiida mashinata gidiza issa qoncisees.

Hayssi beettizeesi keehi dalga gidiza katama keettata gidizassanne itikka keehi lo7iza sohoni getetti uttidesanne sinta baggara qas keehi daro mitati woykko matoti dize essa qoncises.

Hayisi qaseka qoncisizayisi dumma dumma ethiopia banketuppe issua gidizayisa a sunthayika qaseka xufe bola qonchisizaga mala gidikko abisiny banke getetiza sunthakko.

Hayis qaseka kehi woy daliga gidida sohon issi betaneezi hasa'ishe dozayisane qas coora asati utidi eya hasaya si'ishe woyiko zore ekishe dizayisa misilezi qonicises

Hayisi qoncisizayisi kate nu miynuni woyikko hotele gizi nu xesidayisa gidizayisane izika kehi daliga woyikko kehi loizayisa gidizayisa qoncises.

Hayssi qasseka dumma dumma woykko qeeri qomaketati diza issanne iza karen qasseka dumma dumma mitati qashetiri bayzettishe diza issanne oydetinne xarabeezati dize essa misalezikeyppe qoncisosana.

hayssi beettizaayssi dumma dumma xuufati woykko keehi dalga gidiza xuufati dizayssanne izikka oroomiya bayzettiya baanka gizi xaafatiza issa qoncisides hayssi misadesii

Hayssi qasseka bessiza hissi dumma dumma asati woykko nam7u macanne issi adde gidizassanne etikka banta duunani issi macase maskehe aattada harageti qas bollan xaafettida xuufasatil she diza essa qoncisees

hayssi qoncisiza issi heedzdzu macanne issi adde gidiza essanne izikka uttiza essanne issi bitanezi qasseka tukkeza uyishe deiza hunotazi qoncisiza essa misalezi pilgidi qoncisees

Hayssi qoncisizey keehi woykko dalga gediza ooso sohoni dumma dumma asati banta ooso wozata oyqqidi yuttidi haasayishe woykko haasaya immishe diza essa qoncisees ta sintan qas haattas dide essanne qoncisees.

hessi qasseka qoncisizayessi dumma dumma bira yeggiyo soho woykko bira yegganas woykko bira shiishshanas woykko bira lo7etiri shiishshiri wodes maadettanas maadiza sohokko

Hays qociaizays dumma dumma tamata keta mizaysanne woyko xugizaysan eti qaseka hata ehid tamaza taysan koshiza mashineta gidizaysa qoncises.

Hessi qonccissizayssi issi bithanezi thamazan gelizi woykko xuugeththizi hayqqana hanizayssanne nam7u asathi qasse a shemppuwa ashshanas ethi haniya hanothaanne woykko a shemppuwa ashshanas haaththaza qoqqofizi diza qonccissees.

Hayssi qasseka dumma dumma keettata tamati oyqikko dumma dumma dhayssanas maaddiza mashineta gidizayssanne etikka dumma dumma haattata ehidi dhaysanas go'iza mashineta gidizayssa qoncisosana.

Hayssi qoncisiza issi dumma dumma keetta tamazi oyqikko yiidi maaddo immonta heessanne hetikka dumma dumma haatta oyqidi banta giddon yiidi tama xayseyo hanota hidiza hessa qoncises.

Haysi qaseka qoncisizaysi duma duma ogetara dumma dumma asati bizaysanne itophiya baga qase lo'idi kexetizaysi ketazi dizaysa haysi misilezi qoncisides

Hayssi qonc'isizaysi duma duma katama ketata woyko keehi dalga woyko aho gidizi lo'izi kixettida kethatanne appe sinta baggara duma duma kametinne asati woyko mic'c'da mitati dizayssa qonc'ises.

Hayssi qasseka keehi woykko dalga gidiza katama keettata gidizaessanne hessa giddon qasseka dumma dumma poo7oti poo7idi de7iyo hanotazi qoncisidees kare baggara qasseka dumma dumma ogeti diza hessa qoncisees.

ha beettizayethi qasseka dumma dumma keettati dizayessanne itappe qasse sinta baggara dumma dumma para maatati dizayessa ayssi misilizi kehippe qoncisides

hayssi beettizay dumma dumma aaho soho woykko keehi akkiza soho makame oge gidiza essa iza gaxa baggara qasse hara dumma dumma lo7iza sohoy diza essa qoncisides

Ayssi qasseka qoncisiza issi katamaza kexxettiza keettiza gidiza issanne hizikka keehi lo7izanne lo7o hanutan kexxettiza keetta gidiza issanne sinta baggara dumma dumma humatatinne ciishoti diza issa qoncisees

issi qoncisize si keehi woykko dalga gidiza sohonii dumma dumma asati woykko addane maca gidizi eqqizi dize issanne itirka eqqiza sohoy lo7etidi lo7ize issa qoncises

Ayssi qaseka qoncisiza yssi keehi woykko dalga gidiza sohoni keehi dalga gidiza keetati kexeti uttizessanne zappe garsa baggara qaseka dumma dumma kaame ogeti hiliza hissa qoncisees

Hayssi qasseka dumma dumma ooso keetta woykko keehi wogga eqota ooso keetta gidiza essanne iza giddonka dumma dumma komputarti diza essa qoncises hayssi misalizi pilgidi.

Hayssi qoncisiza issi keehi woykko dalga gidiza keettazi kexxetishe diza essanne etikka keettidi wuri beyenna essa mita tikka bolla diza essanne saapey ha baggara dumma dumma asati diza essa qoncisees.

Haysi kaseka qonchisizaysi duma duma haysi nu wode tekinolojezi maadotan ehida maashineza gidizaysa izika keehipe dalga paydonka keehi cora gidizaysa ha misilezi qoncises.

Hayssi qoncisizaysi nu aayetti dumma dumma yelo gassuwan hayqiza woykko suutta pacen hayqizayssanne ha bittanezi qase suutta iimishe dizayssa misilezii qonccisishes

Hayssi qassikka qonccisizayssi dumma dumma harganchati yiiko hakametiyo soho woykko hospitale gidizayssa gidizayssa gidishin eetikka dumma dumma maashineti dizayssa qonccisees.

Hayssi qonccissidaysssi saketiya woykko hargganchchata yizayssanne iyo uushsha woykkoa uyiyo miishshata misirees immishe diza hanotazi qonccidi besizayssanne dumma dumma saketiya asati ichchizi dizayssa qocciseees.

Hayssi bessizayssi dumma dumma asati maarara eeqidinne uuttidii diza hanotazii dizaysanne issi biittanezii ba kushshezan gawunteza oyqidi dizayssanne hessa ha misilezi qonccises

Hayis qoncizayis dumma dumma asati banta kusheni maburateza woyikko shamaza oyiqizaysanne etikka poisishe micishe dizayisa hayis misilezi kehippe qoncisides.

hayssi qoncisiza issi dumma dumma haakime sohoni woykko xanaxaabe gititiza sohoni dumam7u asati woykko issi macasis issi bitane immishe dize issa bessees

ha beettizayessi dumma dumma hargen oyketiza asati yiizo soho woykko akamo aggazo ekiyo soho gidizayssanne izikka dumma dumma asati eqqizaessanne wolqay gakkenaasas maa7o kafe himmize dizaessa qoncisees

Ayssi qasseka xuufezan qoncisize hessa gidesikko dumma dumma guutta nayti woykko gashshe nayti eesuan hargetikko eesuan galisiri haka magazo immiza soho geetettizees.

ha misilen qoncisise ssi issi bitanezi ba qooreni medaliya worqa aattizinne issi buutta may7o may7izessanne kusheza qasseka wancaza oyqqize ssanne ha xeellishe dise essa hissi misilezi qoncisees

Hayssi qasseka dumma dumma harge beettikko woykko dumma dumma hakamettanas biya soho woykko hakamu hagazo immiya soho gidizessanne ziikka hakamiya geeti oychishe hargeza ekkishe dizeessa qoncisees

hayssi beettiza issi dumma dumma asati eti ekkidi deeiza hanotaza dizayissanne etikka maaddanass immidi deya hanotaza ha misalizaani keeyppe paattidi qoncises

Hayssi qoncisiza issi issi tophiya mishironne ankoti qasseka kare biitta asa gididi hamutishe diza essanne eta guyen qasseka dumma dumma kaameti dizaessa ha misala zikeyppe qoncisides.

ayssi qasseka dumma dumma hakamu hagazo ekiyo soho woykko wasu taale woykko xinexaabe hakmekeetta giize essa nuni gidishin dumma dumma asati hargeri yiidi hakamettanas uttize issa bessees

ayssi qasseka ingiliza toura senografe giixees ettizayessanne izikka dumma dumma shaarira asay baynta ulo giddon deyiza naazi lo7iziyakkonne dizayna bessana dandayiza mashinezakko

ha beettiza issi dumma dumma asati woykko issi macanne nam7u ardeta gidiza issi itikka haakimeta gidiza issanne haakime keeththa giddon dindiza issa haassi misalizi qoncises

Ha beettizay nu arba mince deren woykko nu arba mince dereni deiza keehi dalga gidiza hakamo haggazo ekkiza soho woykko hospitale gizi xaafettida xoufeza bessides.

Haysi qaseka qonc'isizaysi kehi woykon dhoqa sope yizaiza asati duma duma asayata hasayishe woykon bayizagetura hasayishe woykon zoretishe de'iya hanotazi ha misilezan qonc'ises.

Hayissi qasekka dumma dumma osozan de'iza dumma dumma nata besizayisanne etika buron dicidi woyikko cima gidenaget utidi othishshe de'izo hanotaza qoncisidess

Hayssi qasseka qonccisizayssi dumma dumma hakimo haagazo ekkanawu yiiyo soho woykko hakime keththa giddishin nam'u asati bantta deretteta qonccisiya dunguza qodhdhezan xaaxidi issi biitanera has'she diiza hanotazi qonccises.

Hayissi qasika xufezan qonc,isizayisa gidishin yagidi xafetis izika fotonne xufe madota eqota getetizi xafetizayissa hayissi misilezi qonc,ises

Hayis qoncisizayis kehi woyiko daliga gidiza sohon lo7id kexida kethaz dizayisane daro asat qaseka gidon dizayisa qonicises. Aape bagara anipoletine duma hara hara bati dizayisa kehipe qoncises.

Ha betishe dizaysi dumma dumma asati bantasi biitaza giigisishe woyko irazi bukiko biitaza meecid efenadani biita giigisishe dizaysa qoncises.

Hays qoncisizay keeh woyko dalga gidiza sohoni dumma dumma ogeti woyko sohoti dizaysane etika pude yiyosay qaseka dumma dumma malkezan osetizaysa qoncises.

hayssi qasseka dumma dumma eqota asati haasayishe woykko banta qofa ttishe diza issanne maayara eqqe zaanotazi diza issa etappe goye baggara qase dumma dumma kaameti diza issa qoncises

hayssi qoncisiza issi dumma dumma dalga gidiza goshsha sohoni dumma dumma puuteta ehidi tokkishe diza issanne hara asatikka hara puteta tokkishe diza hanotasi qoncisidees

hayssi qaseka qoncisizahyssi dumma dumma kare biittezan diza kietteza gidizayessanne itikka dumma dumma ampooretara woykko budumma dumma eexi abatara dizayessa hayssi misirezi keyippe qoncisees

hayssi qasseka adusa gidira keetti kaxxettize issani dumma dumma asati benge bollan eqqiza issanne issi mishirezi oyde bolla utteza diza essa ays mishirezi qoncisees

hayssi qasseka qoncisize ssi dumma dumma goshsha sohoni dumma dumma asati eqqizi dizeessanne etappe hiya baggara qasseka haakkizi haakkizi dumma dumma keeteti keexettishe dizeessa qoncisi dees

Hayssi qoncisiza essi keehi dalga woykko adussa gidiza keettazi kitetti utiressanne etappe qasseka bolla baggara maburate shuboti keehi dalgati diza essa qoncisises

Issi beettizay keehi woykko dalga gidiza sohoni issi bitane ba kushe makrofoone oyqqizayssanne huupe qoppiye wotiza essa badaretetta qoncisiza maa'o woykko dunguza qooren aattizay exanne appe guye baggara hara asati diiza essa qoncisees.

how ayssi qoncishizeayssi issi keehi woykko daro woykko aaho gidiza sohoni ogeeni hamutishe diza hanotanne etamatappe qaseka dumma dumma goomatinne dumma dumma boncoti dizayssa qoncises

Hayssi gasteka qoncisize issi dumma dumma asati woykko usuppu asati issi macane chashu addeta gidizi bantadoeteta qoncisi a ma'oza maa'izinne eti zooretishe dizasa qoncisees.

Hayssi bessiza sohoy keehi awaxiya soho gidizaessanne nam7u uttiyo sohoy dize essa tappe guye baggara qasseka dumma dumma diccira mitati dize essa hamsilezi qoncisees.

A bettizay keehi woykko dalga gediza mata keeththan katethida keethtanne appe guye baggara uuttati woykko hara dumma dumma mitasi diza essa hayssi yiumsalezi qoncisides.

Hayssi beettize essi dumma dumma keehi darga gidiza sohoni dumma dumma asati utizessanne etikka lo7izi dizessa woykko lo7iza ma7o may7izessanne baynta duretetta qoncisiza dungu za qoorezan attizeessa qoncisi dees.

Hayssi qasseka keehi woykko dalga gidida keettazi kixettiza sohoynn dumma dumma woykko gaamezi hamutti didiiza ogeza penge bollan kixettiza keettaza gidiza issa bessees.

Hayssi qonccisizayssi dumma dumma asati gatta keethan keexetizayssa keren eqqizanne eetikka haa xeelishe diza haasazi ha misilezan keehippe qonccisiszayssa paattidi yootees.

Hays qoncisizays issi bitanez karetha mayo mayidinne ba ayfezan manaxire wothid microphone oykidaysanne hasa'ishe dizaysa hays misilez qoncises, appe miye bagara qase asat dizaysa qoncises.

hayssi qassekka dumma dumma assati bantta sintteni dumma dumma hattata wottizayssanne issi bitane tukeza uyiishshe dizayssanne etti qassekka uttidi haasaya woykko qofa attishshe dizayssa qoncisees

Hayssi beettize issi issi bitanizi ba kushin makiropoone oyqizinne ikka lo7iya ma7o woykko ambasadore gidiza ma7o aattiza essanne eqqizi odirshe woykko yootishe diza essa aysi mislezi keehi qoncisides

Hayssi beettizays issi mishire azano qoncisida woykko azano qoncisiza ma'o mayizassanne iyepe goye baggara qase hara dummo dumma asati dizassanne keettati dizassa qoncisidees

A beettize issi qoncisizay dumma dumma daro woykko keehi asey dize issan eta giddon doonida asati shillamate ekkize issa woykko woyto ekkize essa ha misalezi qoncisidees

Hayssi beettiza issi isdummadumma xuufeza baggara beettize gidiza issanne izikka nu arba mince dere kawo firda keetta xuufe gidiza issa kei koncisees.

Ayssi qasse qoncisisa issi issi bitanezi dumma dumma haasayaza dendidi haasayi shidizayessanne izikka dumma dumma haasayati woykko asa s maaddiya haasaya gidizayessa aseykasi shidizanota qoncisees.

ayssi qoncisiza issi heedzdzu natoppe issinna eqqaza ba kushezan woraqataza oykqaza karetama oma7aza haasayishe dizayessanne nam7u nati qasseka uttizaessa qoncisidees

Hayisi qonchisizayisi dumma dumma katma moriza qoshaashati woyikko loena bata digidi dei hanotati dizayisanne dumma dumma asati qaseka gigisishe diza hanotati ha missilen conchises.

Haysi qaseka besizays dumma dumma asati mame ogeza lo'ethashe woyko qoshashza pitidi digishe dizaysinne potoza keehid xiqu oothid besishe diza hanota qoncises

hayssi qaseka daro keehi dalga sohoni woykko keehi dalga bitani maaddenna woykko qoshasha saa quccise woykko gigisishe fitishe de'za asatanne etappe guye baggara kaameti dite hessa qonchesees.

ayssi qoncisizeessi kaame ooge woykko aspalte giixesitizessa dumma dumma banta pudazaara fittishe dizeessanne etikka katamaza lo7etishe dizeessa qoncisidees

Haysi qaseka qoncisizays ha'i wode tekino loge ehiza woyko de'iza digital matoqa getetiza geta nayti mazagabetiza yizaysanne etika utishe woyko mazagabetishe hanotada qoncises

heyssi qasseka qoncisize issi keehi woykko dalga gidiza sohoni suufezan qoncisiza hanota dizeessanne ikka dijital itiopphiya gizinne suufezan qoncisizessa bessidees

Hayssi qoncisizay issi qasseka ha7i wode teknolojizi ehizaabi dishini izikka matawoqe woykko digital matawuqe gidi xeesettizayssa gidishin ha xuufe bolla qoncettizay hayssakko.

hayssi qoncisizay issi bitane dagammise diza issanne duuna hangisidi nam7u kushe pude dentiza issanne xuufe bolla qas ha7i wode yiida digitale matawuqe xuufeti diza issa qoncisees

Hayssazi qoncisizay nam'u asati kar biittasa gidiza essanne hankooti qasseka nutopphiya asa gidiza hessa itikka ubbatikka ambasadere woykko lo'iza maa'o maay'iza essanne qoncisees.

ayssi qasse xuufa baggara qoncisiza essa gidiza essi ha ha7i wode yida matooqeza woykko fayda matooqe giza issi fayda latoophiya gizi xaafettiza hanotazi amasaleza bolla diza essa qoncisees

Hayssi qoncises ayssi ha7ikka dumma dumma ha7i wode iza mato qeza maxagabettanas woykko acikka bantatara nangidi gadidi maxagabettide deyanataza qoncisees.

Hayisi qasekka issi bitanezi ba huphezani kopiyaza woththidinne mayo mayidi eqidi hasaidhe deiza hanotanne appe guye bagara qase dumma dumma asatinne dumma dumma miththati dizayisa qoncisesi

Hayssi qoncisizay dumma dumma banta biitta bandiraza kushen oyqqizayisanne puutton suketidi meratira ma'o maa'iza macasati gulbatidi dizaelssanne ta sintan harapollanesi diza hessa hayssi miside zi koncises.

ayssi qoncisizessi dumma dumma asati uttidi dizessanne itikka banta ayfe manasere wottizessanne eta sinte baggara qasseka dumma dumma cieshatinne dumma dumma haattati dizeessa qoncises

haaassi qasseka bessize si a7e wode nu biittaza kaalatishe diza essanne ikka aabi amede woykko door aabi amede giitisettiza essanne qare biitta mishireera kushe sarotishe diza essa qoncisees

ha bettizayssi ke'ihi woykko dalgga adussa gidiza keettazi betiishshe de'izayssanne izikka kexetti wurizayssanne dumma dumma sura gidiza maatati dizayssa hayssi misilezi qoncisees

hayssi bessize essi dumma dumma naati banta yo7o imettera imotani dumma dumma hanotata ootid deyanotasi bettize ssanne itikka banta yoo dumma dumma paace ekkise essa hayssi misalezi qoncisees

Hayssi bethizaysi dumma dumma kamethi woykko ikka kameza ogezan kamethi dizzayssane dumma dumma assathi woykko cora assathi dizaysa hage missilezi kehippe qoncises.

ha beettize si keehi woykko dalga gidiza gosha sohoni badalizi zeretizi dizeessanne aytappe guye baggara qase dumma dumma kaameti dizeessanne badalizi zeretiza essa giddon issi mitazi dize essa qoncisees

Hayssi qoncisiza essi qeeri nayti woykko gashe gidizana iti banta yo7o imetira immota woykko baynta tamaridowoga asa bessishe woykko eti tamarila essa bessi dideya hannotaza qoncisees.

Hayssi qasseka bessizayissi dumma dumma asati banta kusheni oyqidi dumma dumma asati oyqqidi hamutishe woykko pude dentidi hamutishe dizayissa ha misalezi qonceses

ayssi beettizaissi amaara wurikko etiyophiya gidiza gare biitta kartate beettizeessanne hara dumma dumma xuufeti diza issa ayssi misilezi keehi qoncisides

Ayssi qoncisize issi ha nu dore kaletishe dize essa woykko nu dore kawozi aabiye amedi getetti xisetize issi karebiitha macaasa era sarutishe kushe immishe dize essa qoncisides.

Haysi qaseka qoncisizaysi duma duma nu dere asati kare bitta banasi wursisiyo soho woyko passports giyo misha ekanaw biyo sogogididaysa qonc'isses.

Hayiss qasekka qonccisizayiss dumma dumma asati dizayisanne ettikka qase kare bita dumma dumma asati banas koyiko kesiyo Soo woyikko pasporteza ekkiza Soho gididayissa qonccissides.

ayssi qasseka qoncisizayssi dumma dumma asati dizayssanne dumma dumma aaasati qasseka banta oso oottana si woykko karbita baanas giigissishe diza hantazi qoncisees

Hayssi qasseka keehi daro woykko keehi dalga eqotati yiidi haasayishe woykko eti zoretishe diza hanotanne dumma dumma asati qasseka eta zoriya ekkishe diza hanotazi qoncises.

ha beettize si dumma dumma pooneti sintara eqqizessanne iza bolsintanka naazi eqqizi lo7iza maa7o woykko ambasadere maa7o maa7izi yootishe dizeessa hayssi qoncisides

ayssi qoncisiza issi nam7u asati eqqizassanne issi bitanezi ba ayfezan hamnaxire hiwottizi ba kushezan silkeza oyqqizi dizassanne issi mishireza qasse a silkeza teellishe dizayssa qoncisidees

Ha beettizeyssi keehi woykko dalga gidizasati woykko addanne maca gidizasati eqqizeyssanne itikka keehi dalga gidiza sohoni eqqishe dizeessa qoncisees.

hayssi qaseka bessize ssi dumma dumma aaho sohoni woykko dalga geriza sohoni hara ara ooso qofati dendidi oottidayta haastayishe dizayssanne itikka ooso asata gizeessa qoncisees

ayssi qasseka bessiza issi dumma dumma nu itoophiya asati karbita kiiri oottana yo7o paasporte giya miisha kesiyo soho gidize essanne etikka ekkanas yyiza asati idize essa qoncisees

hayssi qoncisize si keehi dalga gidiza keetta giddon heedzzu asati eqqisi haasayishe woykko uzeretishe deyanotanne hara asati qasseka uttizi ba ooso oottishe diza hanota qoncises

Hayssi beettizi issi dumma dumma asati uttizi ba ooso oottishe diza essanne issi bitane qasseka uttashe oottaze diza essa issi mashedera haasayishe diza hessa qoncesides hayssi misalezii

Ayssi qasseka qoncisiza issi dumma dumma asati banta deyosowani eqqidi issi bitanizi ita sintan eqqizi etasi qofaza woykko zore mala immizi deyida honotazi ha mixilezan kiyppe qoncisides.

Hayssi qonccisiza asati dumma dumma hanizaysanne banta ooso oothizaysanne banta kushen kabaro oqqidaysanne etappe yaa baggara qasse dumma dumma keeththa dizaysa bessees.

Hayissi qonicisizayissi kehi daro gidiza oyidetti utti uttidayissanne asatikka dumma dumma asati guyenni etappe dizayissa,haa misilezzi kehippe qonnicisides.

ayssi qasseka bestizaanutazi dumma dumma kawkawo eqotati dizeessanne itikka oyde bolla uttizi siyishe dizeessanne itikka haaxelishe dizeessa qoncesees

ha bettishe diza ethi dummay dumma asati hamutishe diza essanne etappe qasseka daroti kawo eqoto eqoto asa gidiza essa qoncisidees hayssi misalexi

Hayssi qoncisisa ethi keehi woykko galga gidiza sohoni dumma dumma asati dizayssanne eta giddon qasseka dumma dumma kawo eqotati diza essa aystimsodizi keehippe qoncisides.

ayssi qoncisiza issi dumma dumma kawo eqota asati dizayssanne makinazikka kawo eqota makinaza woykko kaameza gidizayssanne issi bitanezi hokkisi xeeliza essa qoncisees.

Hayssi kasseka qoncisizayssi dumma dumma kawo eqotati dizayessanne itikka haasayishe woykko qofa aattishe dizayessanne dumma dumma keettati etappe guye baggara dizayessa qoncisees

Haysi qoncisizayissi keehi woykko dalga gidiza sohoni issi bitanezi woykko kawo oqotozi eqqizi ba odizessanne bankoobeti kaseka izasiisi dizayissa qoncisees

Ha betizaysi bitanezi eqizaysane ape guye bagara qaseka dumma dumma kametinne nam'u asati mita huphen mabrateza gigisiza dizaysa qonc'ses.

Hayssi qonccissizayssi keehi woykko dalgga gidiza goshsha sohoni ba deretheththaa qonccissiza dungguzaza qoorezan woththizayssanne izikka puutheza thokkishe dizayssa haayssi misilezi qonccisses; appe guye baggan qassi hara asathikka dizayssa qonccissees.

Hayssi qoncisizayissi keehi dalga gidiza denba sohoni dumma dumma asati zin7izi woykko ichidi dizaanatazi hidiza issanne itappe ya baggara qasseka dumma dumma asati hidizayissa qoncises.

Hayssi qasseka bessize issi issi kare biitta bitane dizayssanne harati topphiya asati dizayssa i qasseka kushezan biirera dabtarara gattidi saafishe diza hanotati qonchisees.

Hayssi qasseka qoncisise si keehi woykko dalga giriza sohoni dumma dumma asati uttizi banta gubayezan dizessanne itikka banta direteta qoncisisa maota mayizeessa qoncises.

Hayssi qoncisizessi keehi dalga gidiza sohoni dumma dumma asati ba etikka gaasta gidiza asati uttizessanne etikka gaabe woykko naxalaza mayze hessa qoncisees.

Ayssi qoncisizeessi oyddu asati oyddu jarkane qashetti uttizessanne esa oyqqizi dizeessanne essappe goye baggara qaseka qaalamentiyettida keetti dizeessa qoncisees

Hayssi qasseka dumma dumma asati yiidinne bantha kushe cuccumizi eqqisassanne sinta baggara qass issi mishire aba sintan dumma dumma bawa wottada itaara haasaye shidiza nota qoncesides.

ha beettizayissi issi bitanezi lo'iza maa'o maa'izassanne izikka keehi dalga gidiza asa gidizaassanne appe guye baggara qase tophiya bandarazi diziyissa qoncisees

ha beetizayissi dalga gidiza makrofoonoti sintan dizayissanne issi mishire qasseka eqqaza haasayshe dizayissa aka lo'iza ma'o maaza dizayissanne eqqaza hasayshe dizayissa qoncissees

Hayssi qoncisize ssi dumma dumma ammano eqototinne dumma dumma harara asati eqqizi dizayssanne etikka eqqizessa woykko haasayishe dizaessa qoncises.

Hayssi qoncisizaessi dumma dumma soo miishati dizeessanne isa giddonka nu alga gixeeseya gieti firaashe firije gixeesetti hessati dizaessanne dumma dumma asati dizaessa qoncisees etappe ya baggara qas dumma dumma keettetti diza essa bessees.

Hayssi qoncisizessi dumma dumma haymanote baggara dizeeessanne etikka isalamati uttidi quma miishe dizeessanne ushshezikka ta sintazan dize issa hayssi misirezi qoncisidees.

Hayssi qoncisizey keehi dalga gidiza goshsha sohoni dumma dumma asati banta kushen puute oyqqii tokkishe diza issanne harasati qas haatta ufise diza issa xapiya baggara dumma dumma mitatinne kaameti diza issa qoncises

hayssi qasseka qoncisize issi issi bitanezi ba kareta ma7o ma7izassanne izikka qasseka keehi yiillotis woykko keehi yiillotize issa qoncise

Hayssi qasseka qoncisize issi dumma dumma mishthata macaasiya issi bitaniyappe ekashe diza hanotazi dize issanne akka sarutettashe ha simmada eqqaza dize essa ha musalezi kayppe qoncisees.

Hayssi kasekka qonccissizeessi dumma dumma thukkee uyeththiyo keeththan gizizeessanne issi mishiree qassika sine mathan uththada tukkeza, quleza woykko tukkeza essashizeessa qonccisses.

Hays Besizays dumma dumma geden woykko kushen tiyza qalametanne ha bagara qase katamazan kexetiza kethat dizaysa haya misilez keeh pilgid qoncides.

Hessi bettishe dizayssi qeri naza hakamo hagazo ekkizayssanne mayoza be ki'on wothada naza hakamisashe dizayssanne qasekka hakimeza hakamash dizayssa qonccisides.

Hayssi bessizayssi dumma dumma qalame aynatewoykko asata bantta kushshen woykko tiyiza masati dizayssanne issi baggara qasseka dumma dumma katama keeththati lo7idi keexetidi dizayssa qonccisees.

Hayssi qasseka qoncisidays dumma dumma assathi bantha oyde bolla uthizayssane ethkka dumma dumma hasayisha hasaya woykko dumma dumma othishe dizayssa hayssi missilezi qoncises.

Hayssi qoncisize issi dumma dumma kare biittaton deezza hunutasa dizeessanne etikka banta marara eqqidi woykko ooso bootani dizeessa hayssi misirezi qoncisides.

ayssi qasseka dumma dumma asati yaanne haanne banta uttizo oydeza zaarizi woykko miittaza wottidi eti haasayishe woykko zeretishe deya hanota qoncesees

Hayssi qasseka bessiza issi nam7u asati tokkeza uyishe diza essanne issi mishiro qasseka sineza ba duunaso gattaza haasayashe woykko miicashe diza essa qoncises.

Ayssi beettizeessi keehi woykko dalga gidiza kowaase ka7ettiya sohoni dumma dumma asati uttizi kowaaseza ka7ishe diza nayta beyise dizan otazi bessees

Ha beettishe diza essi keehi daro woykko dalga gidiza sohoni yaa ha efiya kaameti diza issanne hara qasseka kaameti woykko haareti bazokkon mita wotidiiyishe diza essa qoncisees.

ha beetizeessi keehi woykko darga gidiza karbita sohoni karbita asa gidizeessi woykko boottati uttizessanne geettazikka lo7izi keetize essa itikka dalga gidize essa qoncisees

hayssi beetiza hissi dumma dumma giyani woykko suuqetani dumma dumma may7oti beezettishe woykko harabatikka beezettishe dizayssanne asatikka shammishe dizayessa issi misile ziikeyppe qoncisides

Hayssi qasseka qoncisize essi dumma dumma kaameti oogeza bolla dize essanne itikka kaame oogeza bolla diza essa qoncisize essa gidishin itikka dumma dumma asati baynta ooso may7o maaydi kaame matan dize essa qoncisees

Aayssi qoncisizassi dumma dumma asati uttishe dizeyssanne ikka bessizey tukenke ta gizizessanne tukeza esa essashe dizeessa hayssi misilezi qoncisides

Hayissi qonccisizayissi kehi dalga gidida soohon woyikko woranni oyddu asati sohuwa beyanayo yidaga qoncisese

haysi Qoncisizay Kehi Woyko Dalga Gidiza Gosha Soho dereti utiya Woyko toKeti Utiza puteya beses .Ta qodayka Kehi dalga Woyko daro Gidiza Qonccisides

Hayssi qasseka besizaysi keehi woykko dalga gidiza wora sohoni dumma dumma haatati bishe de'iza hanotazi ikka haatazi bulqoti uttiza hattaza gidizayssa qoncises.

Hayssi qoncisizayssi issi macca asaza ba zokko bolla ichchadanne dunguzaza ba miyezan wottadanne hiya dhiskashe woykko miccashe dizayssa hayssi misilezi qoncises; ippe ya baggara qasse dumma dumma haattatinne mittati dizayssa qoncises.

ayssi qoncisiza issi issi bitanezi dunguza woykko bariretetta qoncisiza may7oza maay7iza hessanne appey habaggara qaseka kaamezi eqqiza essa ha misalezi qoncisizees

Hayssi qassekka bessizayssi issi nam'u assati woykko issi bitanera issi na'era eqqidi bantta kushsheni haattaza oyqidinne eqqidi ha xeellishshe dizayssa etappe guye baggara dumma dumma lo'iya matati dizayssa qoncesees

hayssi qasseka koncisizayssi dumma dumma kaameta ogeni eqqisi usuppuna gidiza addeti issi mala ma7o maa7izi eqqiza hanotaynne xuufeza bolla qasseka boos yoos gidi xaafetizi dizaanotay qoncises

hayssi qoncisiza issi keehi woykko dalga woykko lo7iza sohoni ichashu addenne nam7u macati dizayssanne itikka boota soho woykko lo7izasoo beyana gidi deessa hayssi misilati qoncisides

Hayssi qasseka qoncisize issi issi mitanezi ba zokkon toopheya bayndera oykqida hessanne woykko ma'iza hessanne appe goye baggara qasse lo'iza matatinne mitati diza essa qoncises

Ha bettizessi dumma dumma asati eqqizi dizaessanne etikka eqqizi ha teellishe dizeessanne dumma macotenne uddeti dizaessa hayssi misilezi qoncises etappe ya baggara qas mitatenne hara asati dizeessa qoncisees.

hayssi qoncisize ssi keehi woykko dalga gidiza wora sohoni ega giddora qasseka keehi dalga gidiza haattazi biiddi dizessanne ikka keehi daro gidize ssa qoncise

hayssi qasseka bessize si nam7u shuchchani dumma dumma shuboti qasheti uttize issanne itikka nam7u shuchchan qasheti dii hara baggara qas garsan haatta bize issanne dumma dumma mitasi bize issa bessees

Hayssi qasseka konccisizaysi ha'i mattoqay woykko dijitale mattoqa getetidi xeyssetizaysanne issi maccasiya dendayida dizaysanne issi mishshirya qasekka izo denththashe dizayisanne hara asati qaseka bantayo tara nangizaysa qonccises.

Hayssi qonccissizeyssi dumma dumma asati mazgabeththanawu woykko banththaaga thara thara naaagidi eqqizayssenne hara asati qassikka mazgabishin dizeessa qonccissides.

hayssi qasse qoncesizay ssi dumma dumma ha7i kawo dooranas yiza asati banta dooranas hiida hanota qoncesi dideyanota gidizayssanne dikka doorishe woykko uttiza asati doorisishe diza issa qoncesees

Ha qoncisizay dumma dumma woykko ha7i wode kiiza matawaqa a suntayka dijjitale matawaqa gidi xeesettizayssanne iza mazagabetanayo daro asati eqqidi woykko banta tara nangidi diiyasa qoncises.

hayssi qoncisiizayissi ha'i kawoza doranas woykko maratanas yiiza asati uttidi woykko eqqidi maratishshe de'iza hanotanne maratisiiyageetikka qasse itaayo koshshiyabata kuntiishin dizayayssa qoncisees

heyssi kasseka qoncisize hssi nam7u woykko heedzzappe bolla gidizasati eqqisi dizeyssanne etikka haasayishe woykko mozagabettana siyiza sagidize issa misilenka xuufenka qoncisides

Ha beettize essi a7i wode yida woykko teknoloji a7y wode iza dijitale matawuqe giza hessa issi mishire mazgabetashi dizaessanne hara asati qasse eqqizi xillishe diza essa qoncisees.

Ayssi qasseka nam7u asati baynta tara nange nangi galiza asata mazagabishe woykko ta ga sunta kuntishe diza hanotay diza essanne itikka qasseka giissishe diza essa hayssi misades qoncisides

Hayssi qoncisize si ha'i wode qasseka kawoza maraxana yo'o woykko kawoza dentettana yo'o baynta kushe ashara immanas dendida asaza qoncisidees.

ayssi qoncisiza issi ha7i wode teknolojizi ehiza woykko nu matooqeza mazagabettanas asay ba banta tara nongidi mazagabetidi deyonotaza qoncisides

Hyssi qasseka qoncisize issi dumma dumma kawoza maraxanas woykko dooranas asay bizi mazagabetishe deyaanotanne ageeti heedzdzoti qasseka iti mazgabishe deezaanota qoncises.

Hayssi qoncisize hessi ha7ikka qeeri woykko guutta dicci dideya naazi ba kushe asha araza immide deeiza hanotanne hara asati qasse eqqizi teellishe diiza hessa hayssi misilizi qoncisees

Ayssi qoncisiza essi issi naya woykko issi gashe nayya ha'i wode hida digitale motooqe mazagabettanas deya hanotanne kushe asharaza imeyzida deya hanota qoncisida es hayssi misilezee

hayssi qasse qoncisiza natati ha7i wode digitaale metooqiya woykko mazagabetano yiidi deeza hanotazi etikka banta tara nangidi mazagabetishe deeza hanotata qoncisires hayssi misalezii

Ayssi qoncisize issi keehi woykko dalga gidiza sohoni dumma dumma banta ooso sohoni uttidi ooso oothtishe dize essanne ita sintan qasseka dumma dumma kameratinne komputerti dize essa bessees.

Ha bettizayssi kehi woyko dalgga soho asi dizayssan na'ay woyto shin dizayssane izi be kushen wancca oykidayssa qonccisses hayssi misilezi.

Hayis qonicises qaseka duma duma kasanichati toho ku'ase kasi ka'ishe dizaysanee etika qaseka dayina woyiko ku'asey moretiko gigisidays etara dees

hayissi qasse besizayisi krhi darro daligga gidiza demibba sohoni duma duma isiporite othiya natti banitta isiporiteza othishe dizayissane ika issi bitaneyi enitta osiye dizayissa hayisi misileyi qonicise

Hayssi qonccissizayssi nu toophphee woththanchchaa woykko woththan ereththizi dizayssi haile gebre silase phoothozinne tsuufezi dizayssa hassi misilezi keehi paaththidi qonccissi des.

Ha beetishe dizayssi dumma dumma kuwaase ka7izayssanne nam7a naati sugetishe dizayssa etttikka kuwaase ekkanaayo bishe woykko woxxishe dizayssa qonccisees.

Hayssi gasseka qoncisizayssi dumma dumma nu gaammo nayti kuwaase ka'ishe dizayssanne eetikka kuwaase harasa efanayo ka'ishe dizayssa qoncises hayssi misilezi.

Hayssi qonccisizayssi issi macashiya eqqada xellada miiccashenne ba shuurabeza dafara ha xellashe miiccashe diza hannotazii qonccisides ha misilezi hayssa qoncises

ayssi qoncisiza issi keehi dalga gidiza denbasohoni kowaase kaasa ka7iza naati kowaase ka7ishe dizaessanne hara asati qasseka eta eqqizi xeellishe diza hanotazi qoncisides

ha beettize issi dumma dumma asati woykko dumma dumma adde gidiza naati banta shurabe kessizi sintazan eqqizessanne iti heqqisa soykka esporte so gidize essa qoncises

Ha beettize issi dumma dumma to kuwaase ka'ishe deya nayti dizessanne itikka ma'iza ma'ozi galal7o may'o gidizessanne issi nay qasseka miicishe ba kushe taaxiri ha xeellize ssa qoncisees.

Hayssi qoncisize issi kare biitta woykko duubay giza biittani intiophiya naati macanne addeti wotanchati woxidi tooneta hessa hayssi misalezi qoncisees.

hayssi qoncisizeessi keehi woykko dalga gidiza sohoni qare biitta woykko chayna geetettida sohoni nu biitta wotanchati doonezaessanne tikka woxishe dizeessa qoncisees

Ayssi qasseka qoncisiza issi keehi dalga gidiza denba sohoni kowase ka'iya kawase kaasanchati ka'ishe dize essanne hara asati qasseka eqiri tellishe dize essa qoncisides.

Hayssi bessi dideya hanotati dumma dumma guwaase kaaseta woykko dumma dumma esporti baggara dumma dumma beyana yoo oppekof dereppe hida asati diza essanne itikka beyishe diza essa qoncises.

ha beettizayissi keehi woykko dalga gidiza denba sohoni kuwase ka7iya nati isporteza ooththizi makidi kuwaaseza ka7ishe dizayissi ha misalezan kehippe qoncisides

Hayssi bessiza issi keehi dalga gidiza sohoni dumma dumma esporte esporteza ooththiza naati ka ishe woykko oothtishe deyanota hayssi misirezi qoncisides.

Hayssi bessizaysi dumma dumma tekinolooje maadon yizayssa bessiza hessa gidishin nu silke charje oothanas woyko charjere giidi xeeysizaysako.

hayssi beyza essi qasseka ai nu bode teknoloji imaarotan diida mashine gidiza essanne ikka dumma dumma maburatessi maaddiza shubota woykko dumma dumma yuushi aattana maaddiza essa gidiza essa qoncisees

hayssi qasseka bessizaysi dumma dumma ha'i wode nu technology ehida miishata woykko nu technology ehida mashinata gidizayissa ikka ha'i wode kameera gidi nu xeesisazyissa gedizayissakko

hayssi qasseka ha7i wodey teknolojizi eiza mashineza gidishe ikka mayo sikanas woykko may7oza lo7etiri sikanas maadiza mashineza geetettizi xeesetizes

hessi bestize essi ha7i wode teknoloji maadotan yiiza mashineza gidiza essanne ikka biitta bookkiyo mashine gidiza essanne biitta bookkanas maadonta gidiza mashineza gidiza essa qoncisees

Hayssi qasseka ha'ikka dumma dumma teknoloji go7ettiza mashinotappe issinoza gidiza essanne ikka komputere nuni gizi deesettiza essanne ikka mowuzeti diza issa qoncisees.

hayssi qoncisizeyasi dumma dumma ha7i wode teknolojiza gidizassanne izikka keettazi meettishe melenaytikko melisanas maaddisa mashineza gidizayissa qoncisides

hayssi qaseka iwode teknoloji malotan hiida maashinata gidizeessanne itikka dumma dumma paame danati abata gidizessanne itikka dumma dumma goshshas maaddiza maashinata gidize issa qoncises

hayssi qasseka ha7i wode nu teknolojien hoosettizi yida woykko maayo meecanas maaddiza maashinesa gidiza essanne izikka daro wolqay asappe keenna don gizi qofettidi oosettiza maashinesa gidize essa qoncisees

hayssi bettizayessi dumma dumma keetta keetanassinne woykko mitha mithara gattizi shucanas maaddizessa iza suntayka misimare geetetti xesesizessa hayssi qoncisides

ayssi bessize issi dumma dumma qeerinati maanoos woykko qeerinati ka anas maaddiza miisheta gidize essanne itikka dumma dumma siileta woykko mitileta saalanas woykko ka anas maaddize issa bessees

Hayssi qasseka qoncisiza essi ha'i wode teknologie maadon yizaa woykko dumma dumma hiyettata caanesizo mezamure woykko fileshize geettize essa qoncisidees.

Hayssi qasseka bessizayssi dumma dumma kaameti asa issisappe issisa efidi gaththiza kaameti dizayssanne asat kaame giddo gelanass gigetees.

Hayssi qonccisizayss dumma dumma asati issi banta sohoni dumma dumma bootappe boota woyko sohoppe soho lagid efiya kammeti efiya hanotanne eti de'iya soho yida ha asati gididaysa qoncises

Haysi qaseka qonc'isizaysi duma duma hayka kametuppe isiza gidizaysi issi bitanezi qaseka hamutanawu danda'enaysa issi bitaney gochizi gelishe diza hanotazi qonc'ises.

Hayisi qoniciizayis issi bitanezi huphesara ha baggara namu'u kuto he baggana wothizi tohozani qachidi wayetena efeyisa qoncisesi

hayssi qoncisiza essi keehi woykko dalga gidiza keetta bollani xuufeza qoncisiza essa gidiza essanne xuufezikka qase makina woykko koameza laamareteto giza hessa qoncisees

ayssi qoncisiza essi dumma dumma kaameti dizayessanne etikka keehi dalga woykko adussa bidiza kaameti diza essa qoncisi dees izikka quuda cora woykko tarara iti eqqi kuttiressa qoncise

Hayssi qasseka qonccisizayssi dumma dumma keehi dalgga gidiza haata sohoni issi macca asi wogolo bolla uttada aasa oyqiya miishata duge yegiza dizayssanne qonccisees.

Hayssi qasseka qoncisiza issi dumma dumma sisappe issisa gattiza kaamezi diza issanne kaamezi qasseka sintagappe guy bagga kaamezi poo7ishe diza issa qoncisides hayssi miselezee

ha beettishe diza issi dumma dumma kameti dizaessanne etikka qasseka dumma dumma hara ara hara ara qommo kaameti dizaessanne kaame oge bolla etikka eqqize hessa qoncisees

hayssi qoncesiza issi dumma dumma qushasha woykko maadde nabata yegetiya soho gidizayssanne issi na7ay qasseka kushen sugetiza gareza oykqiza naa deeli didizassa qoncetes

Hayssi qasseka qoncisisa issi keehi woykko dalga woykko daro gidiza asa efiza kaame gidiza essanne appe gaarsa baggara qasseka mela sohoti woykko mela biittati diiza essa qoncises.

Ayssi bessize si salo woykko bolla baggara biza auropholane gidishin ikka carko biza woykko isisappe sisa efiya woykko kame mala giza hessa qoncisees.

hayssi qasseka qoncisizays dumma dumma asati issi mala sakileteza laaggishe biza essanne itikka kaame oge gidenna issara laaggishe biza essa ha misilezi kehippe qoncisees

Hayssi quncisize si keehi woykko dalga gidiza kaameza bollani dumma dumma hara wozoti dizessanee izikka keehi dalga gidize issa hayssi himsilesi qoncise.

Ayssi qoncisise si keehi woykko dalga gidiza kaamezi qaame oge bollan eqqizi dizaessanne appe guye baggara qasseka hara hara qameti diza essa hayssi misilezi qoncises.

Hayisani qoncishe dizayisi kehi daligga katama getetiza ketha gidizayisane izika qoddani kehi darro gidizayisa hayis misilezi pattidi qoncisidesi

Hayssi qonccisizayssi dumma dumma asati dizayssanne eettikka eetti qofa aattidi woykko immidi diya dizayssanne zooretidi woykko qofaza aassidi immidi dizayssa qonccises qoncises

Hayssi qasseka dumma dumma keettatinne hiita lo'i uttida keettatti keexetishshe woykko kexettidi wuri benna hanidi dizayssanne ikka dumma dumma qasseka dee'iza mashineti deizayssanne qoncissees

Ayssi qasseka keehi woykko dalga gedida keeththas ketettiza essanne iza kareni qasseka dumma dumma mitatinne maatati diza essa hayssi misilezi kehippe paachidi qoncisees.

Hays qoncizays keeh lo'izaysa woykko lo'iza sohon issi bitanez lo'iza mayo mayidaysanne eqid dizaysa appe ya bagara qase lo'za mithat woy matay dizaysa qoncises

Hassi qoncisizayis issi misileza ba kushan oyiqada cishsha oyiqada issi kushezan qase wanca oyikada qorezan medala woththada maraqetada timirte wursa dizayissa qoncises

Hayssi qasekka qoncisizayssi dumma dumma katammanni dumma dumma asatti woyko dumma dumma kawotta timirte keththan diza tamaretta ittinne maccatta gidizayssa qoncisses.

Hayssi qonccisizayssi dumma dumma asati woyko addenne macca gidizayssi timmirteza wursidi woyko polo hanota gattizayssanne maraqeto maa'o ma'izayssa qonccisides.

Haysi besizaysi issi naye timirte ketha kareni eqizi dizaysanne xufeza bola qonc'isizaza gidikokka kawo timirte kethan tamarashe dizaysa qonc'isides.

hayssi qoncisiza issi dumma dumma asati malara egidi dize essanne hara asati qasseka sinthe baggara uttishe dize essa fa misalezi keyipe qoncises itappe goye baggara keettatinne kaammeti dize essa qoncisees

Hayssi qasseka qoncisiza issi dumma dumma timirte keeththani woykko samaro keeththan diza nayti timirteza xeellishe woykko xannayishe diza hanotazi ha misilezan qoncisides

Hayssi qasseka beettiza issi dumma dumma makrofooneti sintan eqqisi dizaessanne ha'i nutimirte keetta ministere woykko dotor aklolu lamma gizayssati bantas haasayidi deeizan otaza qoncisizees.

hayssi bessize issi dumma dumma asati woykko addene macati timirteza wursidi polo honotani banta ma7oza woykko timirte wursi yoga erisiya ma7ota ma7iza hessa qoncisees

Hayssi qoncisize ssi qasseka dumma dumma tamaro keettani dumma dumma astamareti baynta yoo immi madota immishe diza essanne itikka zoreta etayyoo immishe diza essa qoncises

ayssi qasseka dumma dumma timirte kiettas koshshiza astamareti woykko dumma dumma dayrektoreti uttidi haasayishe woykko issi bitanezi etappe issu ha gididi haasayishe deyanota qoncesees

hayssi qasseka bessize haissi dumma dumma gashe naati timirte tamarishe deiza hanota ziidize essanne etikka qoshe dentidi astamares zaariyo hanota zidize essa ha misilezi qoncisees

Hayssi qasseka qoncisizessi heedzdzu macasati banta biitta woga maay7o maay7izassanne etikka sinta baggara dabtara wotizi banta qofa woykko banta haasaya haasayana dizaa notazi qoncises.

Hays qaseka issi bitanez eqid ba Qopa hasa'ishe woyko asasi ba qopaza athishe de'iza hanotazi ha misilezan qoncisizaysanne dumma dumma asati qaseka eqid siyishe diza hanotazi qoncises.

Hayssi qonccisizayssi dumma dumma asati sinthan eqqizayssanne eettikka bantta deretetha qonccisiza ma'ota ma'izayssanne eettikka daro gidizayssa hayssi misilezii keehippe qonccisides

Hayssi bestiza yessi keehi dalga gidiza denba sohoni ay wode nu wode mashinati hiidinne biittaza lo'etishe hoykko biittaza issi mala wottishe diza hanotazi ammasilizan kiippe qoncisi dees.

Hayssi qoncisizessi dumma dumma katamani ogeza giigissishe diza kaametanne dumma dumma asati qaase banta biitta ogeza lo7etize woykko giigissishe dize issa qoncisidees.

hayssi qoncisiza issi dumma dumma woykko keehi woykko dalga gidiza asati deiza sohoni nam7u asati haasayishe woykko maado immiza woykko hagazo immiza yhaasayaza haasayishe diza hessa qoncisides

Hayssi misalezi qoncisiseessi dumma dumma biitta goyishe woykko biitta lo7etishe deiza kaamezi dizeessanne appe goye baggara qase hara asatinne dumma dumma mitati dizeessa ayssi misalezi qoncises.

Hayssi qoncisize si qaseka kaame ogeni issi bitane motodeza laaggishe dizeessanne anko bajaje woykko porse matani dumma dumma asati eqqisi dizeessa hayssi qoncisidees

Hayssi konccisizaysi kehi woykko dalgga giidiza sohon hattazan bantta kushshe meccetishe diizayssane issi bittaney qasse ba silkkera qarraxiza diizayssa hayssi missilezi qonccises.

Haysi qoncisdaysi keehi woyko dalga gidiza ahaathazi wodishe woyko gogishe dizaysanne issi mitaza issi adey woyko issi bitanezi ushishe woyko dizaysa qoncises

Haysi besizaysi tamare nayti tamarizaso woykon timirte keetha dizaysane etappe ya bagara qase duma duma hara qalamen kexeti utida kethatine mithati woykon tophiya bandiri eqi utidaga beses

Hayssi qasseka besizaysi dumma dumma haattata harasa epidi de'iza tubboti dizayssanne izappe ya baggara dumma dumma asatinne shuchchati woykko mittati dizayssa hayssi misilezi keehippe qoncises.

Haythi bessizayssi dumma dumma haattati woykko sa'ara biddii diya hattatinne bollara duge yiddii diya haattati dizayssanne eettikka keehi lo'idii gogishshe diza haththa besses

Hayssi qasseka qoncisiza issi issi bitanezi ba ma'o mayidi woykko dayretetta qoncisiza ma'o may'iza essanne amatan halandeera haatti uttiza essa appe goye baggan maata keettanne uuttasi dizayssa qonc'isees.

Haysi qoncisizays nu dere woga woykko gaammo wogani irxa maata oyqisi banta dunguza wottizi bizayssanne hara dumma dumma asatikka dizayissa haysi misilez qoncisees

Hessi bettiza essi dumma dumma haata dayon ka'etidi deiya nubiitta asa maaddanas eti qasseka keeyfe zorite shinne keepe haasayishe deize essa hessi misilizi qoncisees.

ayssi qasseka bessiza issi issi misilezi ba zokkoni ayslande ba izassanne ba huuphezan koppiye wotizi amutishe diza hanotazi qoncisiza issakko ha misalezi

hayssi qasseka beettishe deezaanatati dumma dumma haattati efiyo tuubota gidiza essanne garsara woykko biitta garsara haattaza haraso efaana maaddiza tuubbo gidizayisa qoncisees

Hayssi qoncisiza issi dumma dumma gogide deiza haatta zooni woykko bomba zooni baynta kusheza mettishe dize essanne issi bitane zitana pasirgeza qaraxise dize esta qoncisi dees.